Suuraa kana irratti kan argamu kophee jedhamuun beekama. Kopheen kunis miilatti kan keewwatamu yemmuu ta'u, jalli isaa adii, gubbaan isaa immoo gara diimaatti kan siquudha. Akkasumas qoreen garaa garaa, wantootni garaa garaa miila keenyatti akka hin seennee fi bareedinaaf oola.

Suuraan kun kan mul'isu barruu afaan Amaariffaatiin kan barreeffame, yaada garaagaraa kan kennuudha. Barruun kun illee yaada akkasumas ergaa garaagaraa kan kennuu fi hubannaa kennisiisuudhaaf kan fayyaduudha.

Suuraa kanarratti bakka laaptooppiin akkasumas kiiboordiin jirutti dubartiin tokko gaafa namichatti haala hojiishee beeksiftudha. Kunis dhaabbata hojii keessatti bakka hojiin itti gaggeeffamudha jechuudha.

Suuraa kana irratti ciicoo calleedhaan faayametu mul'ata. Ciicoon Kun illee callee gosa magariisaa , adii, diimaa xixiqqaa wal keessa dhahamee baayyee akkaataa faayamaa ta'een kan dhihaatedha.

Suuraa kanarratti manneen qinxaaboo meeshaalee fi oomishoonni garaagaraa keessatti dhiyaatanii gurguraman keessaa tokko. Meeshaaleen kunneen gurgurtaaf kan dhiyeeffame yoo ta'u, oomisha gara biraas kan of keessatti qabatudha.

Suuraa kana irratti imaaltoonni iddoo biraatii dhufuudhan gaafa isaan gaara kana dawwachuudhaf dhaqan akkasumas, gaara kana ol ba'aani dheerina isaa kiloomeetira lakka'amu irra ba'aani suuraa ka'aan mul'ata.

Suuraan asirratti mul'atu kun suuraa manneen nyaataa fi dhugaatii keessaa isa tokko. Iddoo kanatti tajaajila nyaataa fi dhugaatii kan dhiyeeffamu yoo ta'u, miinjala teessoo wantoota ija namaatti tolanii fi babbareedoo ta'aniin kan faayamedha.

Suuraan Kun Kan bakka bu'u yookaan ibsu, mana waaqeffata amantiiti. Iddoo kanatti namoonni bakka garaagaraa dhufuudhaan yeroo isaan sirna garaagaraa, haalota waaqeffannaa fi dhimmoota garaagaraa hafuuraan wal qabatu bakka itti raawwatanii fi bakka isaan namoota wajjin tokkummaa itti uumanidha.

Meshaan as irratti argamuu meshaa hereega yoo ta'u, haala salphaa ta'een laakkofsoota waliin baay'isuu, ida'uu, hir'isuufi hiruuf waan gara garaa ittin faayadamuudhaaf kan faayaduudha. Yeroo baay'ee naannoo gurgurtaa, hojileef, baratootatu itti faayadamaa.

Iddoon kunniin iddoo nyaanniifi dhugaatiin itti tajaajilamnu yoo ta'u, namoonni dhufanii nyaataafi dhugaatii isaanii waan barbaadan ajajachuudhaan argachuu kan danda'anidha. Gosoota nyaataalee garagaraatu keessatti argama.

Dubartiin miidiyaa hawaasaatiif ibsa kennaa jirtu kun Adaanech Abeebee yoo jedhamtu kantiibaa magaalaa Finfinneeti. Dhimmi Finfinneetiin walqabatu keessatti gahee olaanaa gaggeessummaadhaan kan qabdu yoo taatu dhalattuu naannoo oromiyaati.

Amantaaleen gara garaa biyya keessatti kan argamu kanneen akka: Ortodoksiii, Protestaantii, Musiliimaa fi kan kana fakkaatan yoo ta'an, asirratti immoo namoonni amantaa isaaniitiin faarfannaadhaan shaakalanii yeroo uummata dura dhaabbatanii waaqeffatan ni argama.

Iddoolee uumamaan argaman kanneen daawwannaadhaaf dhiyaatanii fi bashannansiisoo ta'an bareedina addaa qaban keessaa tokkodha. Naannoo kanatti magariisa kan ta'e bosonatu jira, akkasumas bishaan gadi jigaa jiru gubbaan dhagaa babbareedaatu argama.

Suuraa kana irratti abbootiin amantaa yookiin geggeessitoonni hawaasaa walitti qabamanii, gaafa uffata aadaa isaaniitiin faayamanii, sirban ni mul'ata.

Iddoon kun iddoo daree barnootaa yoo ta'u, daree barnootaa kana keessatti barattoonni yeroo taa'anii irratti baratan, teessoo barumsaa akkasumas waan irratti barreessan kan of keessaa qabatudha.

Suuraa kana irratti kan mul'atu jabanaa buna baadhate, siinii buna qabu, kan sukkaara itti qabamu, faandishaa fi akkasumas iddoo ixaanni itti aarudha. Yeroo baay'ee manneen dhugaatii garaa garaa keessatti bifa faayamaa ta'een kan dhiyaatudha.

Suuraa kanaa gadii irraa kan mul'atu gosa muduraa kan habaabii jedhamuun beekamu fi gurgurtaaf kan ooluu dha.

Suuraan kunii iddoo itti sagantaaleen garagaraa itti raawwatamutti abaaboodhaa fi abaaboo gosa garagaraa akkasumas barreeffama babbareedaadhaan yeroo itti faayamee argamuu dhaa. Sagantoota guyyaa dhalootaa kabajuuf akkasumas wantoota biraatiif kan fayyadu dha.

Suuraa kanarratti kan mul'atu gaafa dubartiin shubbistudha. Dubartittiinis gaafa uffata aadaa baay'ee bareedu godhatee, uummata dhaggeeffachuu dhufe akkasumas hirmaachuudhaaf dhufe yeroo isaan bashannansiisantu mul'ata.

Suuraan kun suuraa hawaasni naannoo tokko jiraatu gaafa walitti dhiyaatuu fi haala isaa walii wajjin yeroo dabarsanidha. Inni biraan immoo harreen mi'a baadhatee dudduuba isaanii jira.

Suuraa kana irratti gosa kuduraa fi muduraa keessaa habaabee kan jedhamudha. Habaabeen gubbaa isaa magariisa akkasumas baay'ee guddaa kan ta'ee fi keessi isaa diimaa bishaan of keessaa qabudha.

Suuraaa kana irratti kan mul'atu manneen baay'ee gurguddaa dhaabbatoota "faaktorii" jedhamuun kan beekaman yemmuu ta'u, omishaaleen gurguddaan meeshaaleen yookiin wantoonni nyaataa gurguddaan achi keessatti kan oomishamudh: akkasumas hojjettoota baay'ee kan ofjalatti qabudha.

Kuni Saafaa jedhama. Meeshaa mana keessatti ittiin fayyadamanii fi halluun isaa diimaa fi boora ka of keessaa qabu yoo ta'u, meeshaa garagaraa keessatti miicuudhaaf akkasumas daa'imman keessatti dhiquudhaaf kan fayyaduudha jechuu dha.

Suuraa kana irratti lafa ol ka'iinsa gara garaa akkasumas biqiltuu gosa gara garaatiin uwwifame, magariisa kan ta’ee fi ija namaatti hawwataa daawwannaadhaaf baay'ee mijataa kan ta’edha.

Suuraan kunii suuraa manneen qinxaaboo garaagaraa keessatti kanneen argaman oomishaalee garaagaraatiin oomishaalee qulqulliina ofii eegatan akkasumas nyaataaf barbaachisanii fi garaagaraa of keessatti kan qabatee fi gurgurtaaf kan dhihaatedha.

Meeshaan kunin meeshaa muuziqaa keessaa tokko yeroo ta'u, sagalee garagaraa kan baasu 'kiiboordii' jedhamuudhaan kan beekamuu dha. Meeshaan kunin immoo sirba garagaraa sirbamuuf ta'u ittiin taphachuudhaaf sagalee adda addaa kan kennu dha.

Meeshaan asirratti arginu kuni , jabanaa kan jedhamu yoo ta'u, supheerra kan tolfamu buna itti danfisuudhaaf kan fayyaduufi bifni isaa gurraacha kan ta'edha. Jala isaattimmoo cilee gubataatu argama. Buna danfisuuf fayyada.

Aadaa naannoo Itoophiyaa keessatti, buna irratti wal waamuun wantoota babbareedoo fi meeshaa gaarii akkasumas wantoota ija namaatti tolan garaagaraatiin qopheeffamuu kan danda'uu fi haarawaan akkasiitiin kan bareechifamudha.

Suuraan asirratti mul'atu dubartii yommuu ishiin midhaan gashitu yookiin qamadii haamtee walitti qabaa jirtudha. Kuni illee naannoo qonnaan bultootaatti kan beekamuu fi hojii isaanii keessaa tokkodha.

Suuraa kanarratti kan ilaalaa jirru ministeerri muummee Itoophiyaa doktar Abiy Ahmad yeroo isaan ibsa kennanii fi tamsaasa TV ETV dhaan yemmuu darbudha. Kunillee karaa oduutiin qindaa'ee kan darbaa jirudha.

Suuraa kanarratti gosoota kuduraa fi muduraa baay'eetu iddoo tokkotti walitti qabama isaanis timaatimii akkasumas qullubbii diimaa, qullubbii adii , raafuu maramaa, raafuu, abaaboo maramaa, qoosxaa, dinnicha, kaarotii fi kan kana fakkaatantu argama.

Suuraa kana irratti naannoo baadiyaa keessatti konkolaataan geejibaa namoota gaafa gara isaatti seenanii fi geejibaa fayyadaman yeroo keessa seenan kan muldhisudha. Konkolaatichis naannoo gaara gubbaatti argama.

Mallattoon suuraa kanarratti argamu mallattoo bakka bu'aa miidiyaa hawaasaa weeboo kan jedhamuu yommuu ta'u, miidiyaa hawaasummaa kanarratti wantoota barbaachisoo ta'an viidiyoo , ergaa fi haala yeroo kan gadhiifamudha.

Suuraa kanarratti kan mul'atu iddoo seenaa qabeessaa fi baay'ee beekamaa daawwannaaf ta'e Laallibalaa jedhamuudhaan kan beekamudha. Laallibalaan kun dhagaarraa kan tolfamee fi boca garaagaraatiin kan jirudha.

Kun meeshaa teekinooloojiin utubame yemmuu ta'u, namoota deemuu hin dandeenyeef, rakkina garaagaraa fayyaadhaan wal qabate qabaniif kan tolfamedha. Inni illee bakkaa bakkatti socho'uudhaan hojii isaanii kan saffisiisuu fi kan salphisudha.

Suuraa kana irratti kan mul'atuu, naannoo uummamaan badhaate magariisa ta'eefi iddoo olka'ina qabu gara gaaraa gubbaatti iddoo daawwannaadhaaf ilaallamudha. Akkasumas namoota daawwataniif mannen jireenyaa wal fakkaataa hiriiraan argama.

Iddoo kanatti namoonni bitaa fi gurguraa kan jiran, Meeshaalee mana amantaa keessatti barbaachisanii fi sirna amantii gaggeessuuf barbaachisan kanneen akka shaamaa bobeessuuf fayyaduu fi waan garaagaraa yoo gurguraa jiran argina.

Meeshaaleen asirratti argaman meeshaalee aadaa mana keessatti ittiin fayyadaman akkasumas nyaata ittiin hojjachuudhaaf wantoota garaagaraa irraa gaafa kana fayyadaman kanneen akka mooqaatu keessatti argama.

Suuraa kana irratti beeksisa barreeffamaafi suuraa nyaataa qabu, kan manni nyaataa jiraachuusaa ibsu ofirratti qabatee jira. Maqaan mana nyaatichaas, nyaatota argamanis ofirratti kan barreefamee qabatedha.

Suuraan kunii, gaafa gaazexeessaan fuldurarra dhaabbatee tamsaasa gaggeessudha. Tamsaasni kunneenis odeeffannoo garaagaraa bakka tokkotti walitti qabuudhaan uummata bira oduu gahamudha. Dugda duuba isaa immoo mallattoo yookaan fakkii addunyaa kan fakkaatutu dugda duubaan argama.

Suuraa kana irratti barreeffama maxxansaa kan waldaa yookiin dhaabbata amantii bakka bu'u kan ofirraa qabudha. Isallee guyyaa isaanii, maqaa waldittii akkasumas naannoo itti argamu kan ofirraa qabudha.

Suuraa kana irratti kan mul'atu meeshaalee garaagaraa teessoo akkasumas nyaataaf kan oolan wantoota garaagaraa konkolaataa dugda duubnisaa banaa ta'e irratti fe'amee iddoo tokkoo gara iddoo biraatti yommuu geeffamu mul'ata.

Ilmi namaa uumamaa fi wantoota naannoo isaa keessa jiru walitti makamee kan jiraatudha. Biqiloota gara garaa, gaarreewwan, bishaanii fi wantoota namtolchee wantoota ittiin deemuudhaaf nama gargaaran gara garaa of keessatti kan qabatedha.

Suuraa kana irratti namoonni hojii gosa gara garaa yommuu hojjetantu mul'ata. Inni tokko meeshaa bakka tokkoo bakka biraatitti baadhatee yommuu geessu; inni kaan immoo meeshaalee qinxaaboo keessa jiran midhaan garaa garaa bituuf yommuu qophaa'u; inni kaan immoo mucaa harkatti qabatee dhaabatee gurguruuf jiru argina.

Suuraa kana irratti kan muldhatani gaggeessaa amantii Ortodoksii kan ta'an namoota amanticha gaggeessanidha. Isaanillee wantoota amanticha irratti beekkamaa ta'an: waan mataa irra kaahamu, haala uffannaa fi fannoo harka isaanititti kan baadhataniidha.

Kuni nyaataa aadaa naannoo baay'eetti beekama ta'e 'Marqaa' kan jedhamuudha. Inni illee Garbuu, Boqolloofi midhaan gara garaa irra dakuu isaa irra kan tolfamuufi jiduu isatti Barbareefi Dhadhaan kan qopha'uudha.

Suuraa kana irratti manni mul'atu god-hambaadha. God-hambaa jechuun meeshaaleen gara garaa kan dur namoonni fayyadamaa turan, akkasumas fakkiileen gara garaa kan aadaa calaqqisiisan keessatti muldhatudha. Namoonnis daawwannaaf dhaqanii ilaalanidha.

Suuraa kana irratti kuufama kuduraafi muduraa bakka totokkotti meshaa isaan qabachuu danda'uun ka'ametu mul'ataa. Kuduraaf muduraleen kun illee kannen akka Ananazii, Burtukanii, Timatimmii, Avukadoo, Shunkuurta, akkasumaas Basqullaafaa of keessatti qabata.

Suuraa kanarratti gaafa namichi qabattoo tolchudha. Qabattoo jechuun erga surree kaawwatani booda ittin hidhachuudhaf kan fayyadudha. qabattoon kun illee gogaa fi wantoota garagaraa irraa kan tolfamuu fi namichi hojii isaa yeroo hojjetaa jirudha.

Suuraa kana irratti kitaabota garaagaraa kan mana barumsaa keessatti barbaachisu, kitaabota barataa akkasumas jirbii, saayinii fi waantota garaagaraa gurgutaadhaaf karaa irratti dhihaatedha. Kunis karaa irratti haala salphaadhaan gurguruuf nu danda'udha.

Suuraan asirratti argamu kun suuraa faayaa fi bareedinaati. Akkaataa ija namaatti toluun tolfamedha. Isaan illee habaaboo gosa garaa garaa akkasumas wantoota qaruuraa keessatti argaman qaruuraa bareedinaaf kaa'ame . Akkasuma illee ogummaadhaan wixinee tolfaman garaa garaa of keessatti qabateera.

Namoonni gaafa kabaja guyyaa ayyaana isaanii Meeshaawwan babbareedoo nyaataa, dhugaatiin dabarsaa oolu. Asirratti immoo waantota nyaatamu kanneen akka muuzii fi Meeshaalee garaagaraa illee of keessatti dabalatee jira..

Suuraa kana irratti dubartoonnii fi dhiironni lafa bosonaa magariisaa fi baay'ee namatti tolu keessa yeroo isaan shubbisan agarsiisa. Shubbisa kanas uffata aadaa walfakkaataa kan ta'een faayamaniiti.

Qoricha aadaa namootaaf dhukkuboota garaa garaa fayyisuuf kan fayyadamnu yoo ta'u, biqiltoonni gara garaa naannoo bosonaa keessatti argaman faayidaa gara garaatiif, dhukkuba gara garaa fayyisuudhaaf kan fayyadamanidha. Kunneen illee naannoo bosonni itti baay'atuu fi bakka gara garaatti argama.

Meeshaan asirratti arginu Kun, kophee miilaa yemmuu ta'u, miilatti kan godhatamu akkasumas gogaa bineeldota garaagaraa irraa kan qopheeffame fi naannoo garaagaraatti gurgurtaaf kan dhihaatudha.

Suuraan kunnsuuraa mana jireenyaa ti. Mana jireenyaa keessatti maatiin bakka tokkotti kan itti jiraatanidha. Suuraa kana fuuldura biqiloota gisa gara garaa magariisa ta'aniifi manichaaf bareedina kennantu jira. Akkasumas balbaloota hedduu kan qabudha.

amanneen nyaataaftii fi dhugaaftii keessatti wantoota garagaraatiin kan kuulame yoo ta'u as irratti bunaa ixaanaa meeshaa ixaanii irra ta'uu akkasumas teessoo wantoota muuzikaa meeshaalee muuzikaa garagaraaf keessa qabata

ijaarsi kunii mana kitaaba guddaa yommuu ta'u abrooti jedhamuudhaan kan beekamu itoophiyaa keessatti magaalaa finfinnee keessatti kan argamuudha. Kitaaboolee garagaraatii fi mesheeshaaleen garagaraa keessatti argamaniidha.

kun gosa nyaataa naannoo itoophiyaa keessatti baay'ee beekamu yoo ta'uu foon isa kitfoyoo jedhamu akkasumas injeeraa fi xoroshoo warqeirraa tolfamuu kanduf keessatti qabatudha nyaanni kun naannoo guraagee keessatti baxiinaan kabeekamu

kun lafa qonnaa biqiltoota garagaraa of irraa qabuyota'u biqiltuun kuniin shunkurtaa kan jedhamudha shunkurtaa diimaa jalli isaa shunkurtaa akka baasu gubbaa isaa immoo magariisa kan ta'eedha yeroo gannaatti akkasumas jal'isiidhaan qonna keessatti kanniin itti qotame dhihaatuudha

Ispoortiin fayyaa namaa utubuu keessatti gahee olaanaa kan taphatuufi jabeeffama qaamaatiif baayyee kan gorfamudha. Isa keessaa kubbaan miilaa tapha ta'eet akkasumas tokkummaafi wal dorgommii obboleewwan jidduutti kan dhumudha.

oomishni as irratti arginu kun oomisha halluu yommuu ta'uu wantoota garagaraa dibuudhaaf manneen akkasumas balbalaa waan garagaraa dibuudhaaf kan nu fayyaluf halluu garagaraa kan qabateedha

Kun dibata dubartootaaf akkasumas namoota garagaraatiif fuula isaaniitti qaama isaaniiittis diibachuudhaan akkasumas qulqulliina qaama isaanii ittiin eeguudhaaf qaamni isaanii gogaa akka hin taane gochuudhaaf kan fayyadamuudha. Bakka itti gurguramus bakka gurgurtaa garagaraa keessatti.

iddoo manni yaalaa hin turre fi dur keessatti namoonni biqiltuu garagaraa fayyadamuudha mala aadaatiin fayyaa isaanii eegu sura kunneen illee busona keessatti biqiloota gargaraa wantoota garagaraa fayyanaaf ykn qorichummaadhaaf kan itti fayyadamanidha.

barumsaa idileetiif manni barumsaa baa'ee barbaachisaa kan ta'e yoota mana barumsaa keessatti immoo gabatee adii barreeffamoota gara garaa akkasumas asrratti guyyoota ji'oota keessaa fi maqaalee ji'aa kanneen akka sadaasa mudda ammajjii jedhame barreeffameera

dubartoonni asirratti argaman kun uffannaa fi haalamataa isaanii bareechisanii waan garagaraatiin akkaasaa garagaraa fi boca garagaraatiin kan turrame uffatanii argamu inni kunis bareedinaan ija namaa keessa darfee kangaluu fi kan fuula namaatti eua

Inni kunnin gosa dhugaatii faantaa jedhamu . Akkasumas dhangagga'aa kan ta'ee fi mi'aa ananaasii kan uf keessatti qabatudha. birciqoodhaan kan ka'amuu fi dhugaatii manneen dhugaatii garagaraa keessatti kennamuudha.

namichi kuniin morma isaa irratti callee gosa garagaraa gurraachaa fi keelloo haalloo akkasii qabanuuf irratti kan godhe bareedinaaf kan ta'uu fi mallatoo garagaraa kan agarsiisuudha kunillee morma isaa irrattiifi naannoo garagaraa jiraachuu danda'a

Lafti kun lafa itti bitanii fi gurguran yommuu ta'uu asirratti immoo hanqaaquu ykn killee akkasumas lukkuu bakka dhiheessiidhaaf dhihaate gurgurtaadhaaf dhihaate fi namoonni laalanii bitaa jiranidha.

Suuraan asirratti argamu kun gosa kuduraa fi muduraa gara garaa of kessa qabatu kessa raafuu abaabooti raafuun abaaboo kuneen adii fi magariisaa isaan kan argamu yoo ta'u nyaataaf kan oluu dha.

biqiltuun magaris ni baalli isaa gugurdaa akkasumas bakka tokko walitti tuuta'ee argamu kun warqii kan jedhamu yoo ta'u hiddi isaa nyaataaf oola nyaanni isaa immoo budhaa kan jedhamu yoo ta'u akka marqaatti kan hojjetamuudha akkasumas saaxaraadhaan naannoo isaa kan kuulame ijaarameidha

Kana asirratti argiinu suuraa shaayiti birchiqoodhaan kan of keessatti qabatu akkasumas halluun isaa booraa gara diimaatti kan deemu sukkaara itti dabaluudhaan kan mi'eeffamuudha. Yeroo dhugaatiitti namatti kan toluu fi dhandhamani isaa gaarii kan ta'eedha.

Meeshaan as irratti arginu kun faayaawwan garagaraa kan mormaa kan harka kanmiilaatii fi kangaragaraa tu'as irratti argamu biftii isaanii garakeellootti kan dhiyaatu warqiidha kanaafu bareedinaaf kan oolanii fi gatiin isaanii gati jabeessaa dha.

Gamoo kana irratti manneen gurgurtaa fi bittaa itti raawwatamuu baay'eetu jira manneen sanniin beeksiifachuuf immoo suuraadhaan akkasumas barreeffama garagaraa manneen irratti maxxansuudhaan kan isaan beeksiifatan ta'a.

Suura kana irratti namoota hawaasa keessa jiran dubartoota namoota gugurdaa jaarsolii dhiirootaa fi warroota ayyaana kabajan sirna geggeessan gara garaatuu as irratti argama. Kunis kutaa hawaasaa hundumaaf keessatti kan qabateedha.

inni kun kophee yoo jedhamu kopheen immoo miilli keennoon toota garagaraatiin akka hin rukutamne fi qoreen akka nu waraanneef kan nu gargaaru fi aduun akka nhungumne kan nugodhu faayadaa olaanaa kan qabu akkasumas bareedinaafis kan itti fayyadamnu

iddoon kun iddoo gurgurtaa muduraa fi kuduraa kanneen akka shunkurtaa diimaa, muuzii, timaatimii, burtukaanii akkasumas paappaayaa, abukaadoo fi wantoota garagaraa of keessatti qabateedha.

suuraa kana irratti kophee arginaa kopheen kunillee qodaa irraa kan tolfamee fi bifti isaa gara daalachaaf adiitti kan deemuu miilatti kan godhatamudha. akkasumas bareedinaaf illee kan ta, udha

Raayyaan ittisa biyyaa, biyyattiin diinaan akka hin weeraramneef akkasumasii wal dhabdeen uummata gidduutti yeroo uummame tasgabeessuudhaaf shaakala garagaraa fudhatanii meeshaalee isaan barbaachisu, meeshaa waraanaa hidhatanii kan eeganidha.

meeshaa nas irratti arginu faayaaf yookiin bareedinaaf kan olyoo ta'u morma namaa irratti harka namaa qubaa fi gurre namaa irratti gochuudhaan bareedinaaf yookiin ija namaatitti akka baree dukan gurre

As irratti huntoota mana keessatti fayyadama dhugaatiidhaaf akkasumas bishaa itti dhuguuf shaayi bunaaf kan fayyadan qaruuraa gosa garagaraa adii keelloo fi bifaa warqii kan qaban as irratti arginaa bareedinaaf kan oolanii fi nyaata garagaraatti dhi'eessuuf kan fayyadaniidha.

kun miishaa geejjibaaf tajaajilu konkolaataa kan jedhamu yoo ta'uu iddoo tokko irraa gara iddoo tokkoot itti namoota geggessuudhaaf keessaayyuu namoota biroo keessatti hujjetanii kaniin ittiin deddeebisuufi hujii garagaraatiin ooluudha

inni kun meeshaa mana keessatti ittiin fayyadamnu yoo ta'u teeknoloojii harawaa elektiriikii fayyadamuudhaan uffata garagaraa itti miiccun akkasumas qoorsuu of keessaa qabu haala salphaa ta'een meeshaa kenna uffata kennaa kan nu miicuudha.

Beeksisni dhaabbata garagaraatiin, namoota dhuunfaatiin akkasumas mootummaadhaan of eeggannoo kennuudhaaf yookiin yaada dabalataa kennuudhaaf, wanta haarawa ibsuudhaaf akkasumas tajaajila isaanii beeksifachuudhaaf kan fayyadamaniidha.

kun meeshaa qalama jedhamu yoo ta'u haala baruufi barsiisuu keessatti ittiin barreessuudhaaf kan fayyadamuudha meeshaan kunillee halluu garagaraatiin barreessuu kan danda'u fi ittiin sororuudhaaf akkasumas barreessuudhaaf barnoota keessatti tajaajila

Sammuun namaa gaafa buqachuu barbaadu . Naannoo uumamniitti baadhate fi bareedaa ta'etti namoonni dabarsuudhaan aara galfachuu ni danda'u. kunis asbiratti bishaan garagaraa irratti imaluudhaan akkasumas daakkaadhaan waan garagaraa ilaaluudhaan namoonni sammuu isaanii boqachiisu.

Namoonni walitti qabamanii bakka kanatti, oomisha isaanii gurguranii fi bitan argina. As irratti oomishaaleen gurguramaa jiran kanneen akka: kaarootii, qaaraa, dinnicha, shunkurtaa akkasumas timaatimii fi raafuu maramaa fi kan kana fakkaatan of keessatti qabata.

suuraan kunii iddoo dubartoonn yookiin namoonni haala uffannaa isaanii itti agarsiisan kan mundhisuudha uffannaa kunis gosoota garagaraatiin boca garagaraa mataa isaanii akkasuma pirifeensa mataa isaanii akkasumas kophee miila isaanii wajjiin deemu haala bareedaa ta'een dhiheesskan

Suuraa kana irratti yeroo namoonni baay'ee yookiin dargageewwan baay'een bakka tokkotti deeggarsa kubbaa miilaa godhan agarra kubbaa miillaatif sagaleedhaan wacaan akkasumaas harka isaanii sosochoo suudhaan yeroo deeggarsa kennaniidha.

kun meeshoolee mana keessatti tajaajila garagaraa itti fayyadamuuf oolan keessaa makarajji jedhamuun kan beekamu ta'a. inni illee bishaan keessatti bu'ee bunaaf shaayiif waan garagaraa itti damfisuudhaaf kan itti fayyadamnuudha.

suuraa kana irratti namoonni baa'een bakka tokkotti uffata'uul fakkaataa uffatanii gaafaa sochii qaamaa geggeessan fiigichaan mudhisa sochii qaamaa kanaas fiigichaan kan godha yoo ta'uu bakka tokkoo gara bakkaa biraatitti wolojjiin fiiguudha

Rifeensi mataa aadaafi duudhaa naannoorratti hundaa'uudhaan fayidaa garagaraa fi akkasumas ergaa garagaraa qaba. Rifeensi yeroo gaa'ilaa yeroo tapha garagaraa yeroo sagantaalee adda addaa irratti hojjachiifamu, akkaataa ittiin dhahamu, bakka garagaraatti garagaradha.

yeroo ammaa kana meeshaaleen garagaraa faayidaa addaaddaatiif oolan uumishamaa jiru argannoon haarawaas ka'a jiru kuniin immoo guutummaa qaama namaa ufeeggannoodhaan ilaalee fayyummaa namoota kana mirkaneessuudha

ministi rimmumee biyya itoophiyaa dooktor abiyyaa himadii fi akkasumas perezidaantiin naannoo oromiyaa oboshimalixabdiisaa akkasumas namoonni biroo bakka tokkotti oliitti-qabamanii yeroo isaan mar'atan akkasumas alaabaan naannoo itoophiyaatii fi oromiyaa bakka tokkotti argama

kuduraa fi muduraan nyaataaf kan oolanii fi fayyaa namaa keessatti gaa'ee olaanaa kan qaban biqiloota magariisaa irraa kan bahaniidha. nyaanni kunniinis kanneen akka burtukaanaa fi wantoota garagaraa of keessatti kan qabateedha.

asirratti tuuta amantoota ortodoksii walitti qabamanii yeroo waaqeeffatan; akkasumas seeraa fi sirnagaragaraa yeroo itti raawwatan kabaja ayyaana isaanii kan arginu ta'a. kunis uffannaa fi wantoota ifu akkasumas waan isaaniitti muldhisu garaagaraa kan uffateedha